Oto bu xonxu nyun ko gaare si gaaras buñuy gaare otoyi mongi ame ay wéeng yu ñuul.

Mbaam bu taxaw ci béggam. Mu ngi amé ay xeer lu ko wër bu ngi wert ay garab ñoo ko wër.

Ay jigéen yu taxaw ni ningi enu seen matti, nekk ci àll bi ñi ngay dox, ay garab ñin leen wër.

Tabax bi ñuy tabax te àggagut. Ngi amé pos pos ak yanankët yu ko war yi.

Jigéen bu sal kompleti mbob ak sépp bu bula. Mu ngi musoro musortu weex takk ceen t kalpe bu weex. Fum taxaw ci gennawam mu ngi ame ay nadaal. Ak benn taabal bu ndaw ak bunt.

Li garabi doktor la ñingi ci marge ay marke ñaata nga ci waranaan nga. Teg cit kawa taabal.

Ay fut balkat kenenki mu ngi sol mbusu weerta ak tuby bu bula bula bu ñor mingiy daanu di jëli balba.

Auto bu yi daw ci tali , auto gëlagëla, bena ondaam mun ci boor beneen bi ak ay néek ci booram.

Jigeen bu sol garambub bu xonk ni ngi desene baat bi ni sol gerefas. Mu sol xonq takk ay lam teleŋ ci gannawa.

Garabu pappa kaya m ngi ame ay dom.ci gënnawam mungi ame garabi mango ak nambe.ci peggam mungi ame ñax ci suuf.

Ay gune yi jànga ekole ñaar ñu góor ak ñaar ñu jigeen góor ak jigéen bu jiitu nyugi sol bu bulu yëre bu bulu bu noor nyu ci gënnaw ñingi sol yere goor ak jigéen yi sol bulu yere bu bulu bulu bu ñoor.

Lii garabi tuu vaila, bur ñi def ko ci bët bi, ñi nekk ci kàrtog, nin ko teg ci kaw taabal, amna yeneen ñtetti butel li nekk ci gannaaw.

Lii ay karandaas la ay bindukaay mu ngi ame gom ci gënnawaom bu nekk ci nday joor bi lesa guñ ko waye bu nekk ci àmbu nekk ci suuf ci jàmmo bi nu ko les bu nekk ci kaw moo amé gombi.

Kabaa kabaa bu nyor xom mongi ame yeneen yu ndaw yu werta yooxamne nyoragud colur bu nyor bi dafa mbokqu.

Le picgi la picc ba ngi taxaw ci kaw bant bu ame dugub.

Ay nit ñi ngi taxaw ci pégg géej gi, ku ci digg bi nit ku ñuul la, ñaare jigéen yu nekk ci booram ay tubaab leen.

Ay mango yu pari ninko def ci bool yi ñor.

Lii garabu gerenat la mu ngi am ay xob gerenaar gi amna doom.

Jigéen bu létt, létt yi déen ci jaxasé ay mèes.

Jigéen bu sol kompalete sipp ak mbumbu ngi def mees ci boppam bi takk jeen ak jaaru loxo.

Lee buntu kërr la buntu kerr bi dafa ñuul se birr muge ameh neek neeke be mu ngi ame senge bu bula pintir bu bula bu ñorut ak weex.

LI ndaru kasu bu ñu xoli la, ndaru kasu buñu xoli babare.

Lii otel la otel bi mu ngi ame ay pisin ak ay garabi teng ngi ame ay néek ci péggam mngi ame géej.

Mbaam xaala mbaam xaala la bu neka ci xaala bi ame ay ñaari biijën ci kanam ci boori geemen nyam.

Ay nit yu dugg ci biir ndoxku nekk ci pegg ol mbaxana buñu tée bant ñëm. Nyi ngi sol ay mbobuy werta ku ci digg bi moo sol mbobu su mbokq.

Paket buñ def ci palaat, ci booram ngi amee caas, caas bu am naan ñiñ ko teg ci kaw taabal.

Rajo rajo bu andak anten mu ame ak butoni yoxke kaa ak bu tongi wàññe kaay mu ame anten.

Wan bo am robina am ai balat ak denjghe nga ame mokket si suufu.

Li góor ak jigeen ngis nëroole yere bu werta , góor gangi sol xaftan, jigeen jangi sol roba. Mu ko téey ci ndigg, jigéen ba ngi def mees ci boppam bi.

Li dalla la dalli góor yu ñyuul péeri dalla.

Ay toogu nari toogu yu anda tabal bu ndaw. Lu ko wër pisinla.

Jigéen bu sol rob bu rose ngereetaan ngi taxaw ci aykip copp.

Lii kër la, kër gi ñin ko raax, mingi am sengg bu xonxu, ñin ko wërale ak tabax, ak ay findi feer, mungi ame garab bi pappakaya ak ay flër ci gannaaw.

Bale taxaw buñu tëral ci suuf bant ba ngi werta funye ko def mungi am ay karuo.

ato bu weex nu ame ay wéeri ñuul ak puna yu ñuul ci gënnawam ñi ame ay garab.

Ay soldaar, seen jiit bi mu leen di wànn, yir seen gannaam yi am taax, bu ñu pintir doomu taar, ay garab ñu nem wër.

Lii ay furuwila, amna oranse, ananas, pom ñin ko def ci palaat am ku ko tiye, ci buntu geej gi.

Soowu furwe soow la nug se def ay furwe ak meew karaaf ñi ci biir karaaf leen ko def leneen nug ku sote ci ay ñaari kaas tek ko ci kaw taabal.

Lii takaay la, ñeenti peeru jaaru.

Marsé, marsé bi mu ngi am ay nit yu bari ak ay oto, ak ay bitikk.

Tabax biñuy tabax ak gagul. Mason yaan yu ig ci kaw di tabax.

Diiw-yaram buñuy diiw ci yaram.

Ay nappakat yi jën nungi éj ci kaw gaal bi nekk ci diggéej bi di napp jën ,nu ngi dugal seen mbaal bi ci biir géeji.

Gunéy jàngekati ecoli ñiy lekk ci palaat maalo.

Otel bu am ay nékk ak ay garab ak pisin, ngi am ay mbaar ak tëddeekaay.

Jigéen bu sol solu ni chosaan mungi téyeh leket bu am ay per sol garam mboba bu takk ay cheen.

Tali talibimu ngi am atobusiy daw atobuweex auto geelegeele.

Peerpeer buñ wée ti tabax.

Atobu weex, puna yi ñuul, ngi ame ay weeri ñuul, ak tapla ci gannawam, mu ngi ame neeg.

Bagassi defareh kaii kanam, pur rafetal sa kanam.

Góor ak jigeen ngi sol compilet bu weex. Goor ga ngi sol xaptaan, jigéen ba ngi sol rob, mu seetu bu nekk seen gennaaw.

Pobar pobari doom.

Daxiñ , daxiñ buñu togga ba pare mungi am limo ak kani ak sipa-sipa, ci kawam ak ay xop nu wert.

Meer bu magget ngiti tuxikaay, takk cheen ngi mu sooru.

Taax buñuy tabax bu paree kut, bu am garab ci kanamam.

Restoran mungi nami ay toogu ak taabar ni tej ay palaat ci kaw taabar bi ak tele ci kanamam.

Jigeen bu sol rob bu munu ngi def mees ci boppam bi. Te calpe bu ros am fëlër bu nekk ci gannaawal.

peri jaruñaari jaaro .

Jigéen bu sol garaam bo bu mun ko firi ngireetaan takk jeen mu sooru ci gannawam peggamngi am fëlër.

Aypolis yi tegge seen njiit banlañi njiite.

Ay ganar jiróom benna ganar, nyatti ñuul ak ñyatti yu weex.

Felerr fëlëri copy fenwerta felëri ros.

Jèker ak jabarr ñu ngi niro leh yirèh.

Tabax buñu tabax ees baraax, dera bi nex beg naaj bangay jàm ngi am fiil bu raat.

Peeri jaaru nop jaara yuñuy def ci nopp.

Seet bu muuru, sol sippa ak mbobu teiyi ndiggabi.

Ay leti ni ci chàpp ay mees wërala ka ci ganaaw nam taabal ak ay toor.

Yi mooni la mooni buñu togg bamu ñor def ci meew kook yaxq ci kopp ak kook teg ci kook bu bula.

Folurr folur yul ros am lu mbokq ci digi bi.

Gaarasu taxi yu ranse.

Jigeen bu sar robbu bu bula bu la bu ñorut. Tee kalbe ci gannawam yi ami fëlër bu wert. Def mees ci boppam.

Peeri dall carax buñu tii.

Berebu jàngeekaay biñuy wax university ci gambia.

Waxambaane buy fut bal solyere bu weex di dabi balba.

Peeru dall koket yu rose la kowërm ngi vert.

Sarati mbaam bu épp ay xalé bénn góor mu ngitéeye mbaam bi.

Wanak bu am sangokaay ak demekaay kama am seetu ak brosekaay bën am sarbet ci pegg bi ak ay moket ci suuf.

ay ndor kaso yi ne joor yi mbokko ak yi koŋko.

polis bu taxaw taxaw.

Jigéen bu lettu mbaram sol yere bu mbokku.

Jigéen bu sol rob tekalpe def mees ci boppam bi takki ceen ak jaar amgoom.

Jigeen bu sol komplaeti sipp ak mbubu bu bula bula bu ñyorut teyeh kalpeh bu ros.

Saal buñu tegg ay toogu yi wërale ko ci benn taabal.

karaaf karaaf bu am teye kaye ak kuberr gu werta.

Jigéen bu lettu mees, def ko ay terees, ay xop banaana wër ko.

Nyaari waxambaane yi futbal nekee ci ndeyjooryëre sop mbobu weex. Bu nekkee ci càmmooy mi ngi sol mbuba bu wert.

Mbooloo mu daje am ay auto yi jaxasoo seen biir.

Jigéen bu sol robb bu weex ak musoor bu orance. Am buum bu ji dënn bi bu orance.

Jigéen bu sol kompalee di mbobu ak sipu bu xonko ngi def mees ci boppam teeyeh kalpe am auto bu nekk ci gënnawam.

Jigéen bu sol kompleti mbubu. Ak sip bu ñuul toog ci aj loxomi toogu bu orance.

Jegain bu sol roubu roubu bu am koloor bu werta ak xonxo take aye jaaru.

góur gu solxaf daan dàli ñuul dugal loxom yi ci poosam am rido bu nekk ci gënaawam.

Jaaru baraam.